Kuni illete la'neemmo kaameeli danasi hiittooho? illete la'neemmo kaameelira me"e lekka noosi? Tenne dawaro seekkitine dawarre"e. Agareemmo.

Kuni misilete aana noo manni goowaho xaxirinoha maati yinanniho? misilete noo manni giddo meyaa beetto noonso dino? tenne lamenta dawaro hanni seekkitine qolle'e.

Kuni misilete aana noo manni maa assanni leellanno? Misilete aana noo manna la'ine ka'inihu gedensaanni dawaro hattee qolle'e. Misilete aana meu manni no?

konne hokkichu aana nooha budu sagale maati yinanni qoleno mulesi nooha burcuqqote giddo noo maati yinani dawaro xiinxallitine dawarre''e?

Kuni misilete aana noorichi me"e dana afirino? Misilete aana noorichi loonsayiri mayiinniti? lamenta dawaro seekkitine dawarre"e agararemmo'ne.

Kuni beettu ufuufanni nooha sidaamu afiinni maati yinanni? Kuni beettu uddirino uduunnichi danisi maati xiinxallitine daworo'ne dawarre"e?

Kuni misilete aana noorichi mini saadatinso gobbaho? Kuni misilete aana noorichi danisi hiitooho dawarre"e hanni?

Kuri ilete leelanoricho maa hende qixxeesinonirchoti ? ilete leelanori giddo sagale noonso dino? Tene lamenta dawaro dawarre'e

Kuni misilete aana noo muro maati yine woshshinanni? Layinki xa'mo kuni misilete noori mannimmankera horo aanninso di aanno? Lamenta dawaro seekkitine qolle'e.

Kuni uurre noo manni kiiro me'eho? Kuni minu mayi mine lawanno'ne? Tenne lamenta dawaro seekkitine qolle'e agareemmo'nena.

Kuni misilete aana noorichi maa leellishanno? misilete aana noori haqqu leellanno'nenso dileellanno'ne? lamenta dawaro seekkitine qolle"e.

Tenne misile aana me'u wedelli leellawo? Qoleno ma loossanni nooha lawaa'ne ? Xiinxallitine tenne daworo dawarre'e.

Tini misilete aana noo beetto umo amaxxitino gara sidaaminyunni maati yinanni? Kunni mannu misilebootohoe aana leellaahu maa assanni leellanno? Tenne lamenta dawarre'e.

Koye illete la'neemmo qaaqquulli maa assitanni leeltanno? illete la'neemmori waajjuulle uddidheewori qaaqquulleho maa horo uyiitannoreeti? Tenne la'ine seekkitine dawarre"e.

Misilete aana noohu maa aassani nooha lawanno'ne? Misilete aana noo manchi illete mananxire wodhinonso diwodhino? Lamenta dawaro seekkitine dawarre'e hanni.

Tin misilete aana noo mancho goowaho wodhitinor su'mas maat yinanni? Tini mislete aana noo mancho umo amaxxitewonso diamaxitewo?

Kuni suuqete albaa noo siwiilu uduunnicho su'ma maati yinanni? Layinkki xa'mo tenne suuqe barrunni mageeshshi birra hirte hossannoha lawa'none? Dawaro'ne xiinxallitine dawarre"e.

Kuni uurre noo haqqichi mannoho maa horooti aannohu? uurre noo haqqichi mule huxxu noonso dino? Tenne lamenta dawaro hanni qolle"e.

Misilete noori me"e minnaati? misilete noori hiitttoo kuula afidhino minnaati? dawarre"e agareemmo'ne tenne la'ine?

Misilete aana noo mannooti uddidhe noo uduunni maa xawisaano? misilete aana noo manni giddo goowaho woy baxxinore uddidhinori maa lawisateeti?

Tini misilete aana no beetto anga amaddeewoorichi sidaamu afiinni maati yinanni? laayinki xa'mo tini beetto uddidheewo udiinni dani maati yinanni? Dawaro'ne qolle'e?

Tenne ceicho sidaamu afiinni maati yinanni? Qoleno kuullise ma danaati tenne xa'mo xiinxalitine dawarre''e.

Kuri misilete aana la'neemmoti hiitenne amma'no harunsaano lanno'ne? misilete aana noo manni kiiro me'ete? hanni laine daware'e.

Kuni uttuuttame noohu bushshu sirchi maati yine woshshinanni? Qoleno iso hogombe haa'me ha'nanniha sidaamu afiinni maati yine woshshinanni? Dawaro'ne dawarre"e.

koye mislete aana noori maa leellishannoreeti daware'e lame xa'mo xa'meemmona. koye gaaru leellaanso dileellanno'ne? tini doogo ispaaltetenso diispaaltete? lamenta dawaro daware'e.

Konne uula uwinoricho sidaamiynunni maati yinanniho? uula uwe nooricho mayinni loonissaniho? Tenne lamenita dawaro seekkitine daware'e

Kuni misilete aana noo manchi alba hiikka hige oflle no? Kuni misilete aana noo manchi uddire noo jakkeeti hiittoo kuula afirino?

Koye illete la'neemmoricho mayinni loonsoonniho? Kuni illete la'neemmorichi sidaamenyunni maati yinanniho? Tenne lamenta dawaro qolle"e agareemmona hanni.

Misilete aana noo ceicho sidaaminyunni maati yinanni? Layinki xa'mo ceicho haqqu aananso uulla no lamenta qolle''e.

Kuni misilete lainannihu baayiichu mamiicho lawaa'ne? tenne misilete aana noo manni gamba yiinohu maaho labbanno'ne? dawaronne xinxallitine daware'e.

Kuni lainanni bayiichi mamiicho lawaa'ne qoleno mayi horo dagate owaante aanno bayiichoti dawaro'ne seekkitine laine dawarre''e.

tini misilete aana la'inanni mancho maa assitanni nooha lawaa'ne? qoleno alee uddidhino uddano kuulise maati? dawaro'ne xiinxallitini dawarre''e.

Kuni waajju uduunnichi aana noo borrote ledo noo misile maayii gashshooti misile xawishsha xawissannote? qoleno baayiichu hiikko baayiichooti?

kuni misilete aana noo beetti maa assanni nooha lawanno'ne misilete aana noo beettira wooroonni qunqumashu shaani noonso dino dawarre.

koye illetenni la'neemmo sagale giddo quuphu no? koye illetenni la'neemmo sagale maayiinni loonsoonnite? dawarre'e hanni,

Tini base mamaati? Tini wedella ma hajara fultinote tenne dawaro xiinxalitine dawarre''e.

Kuni manchi goowaho xaaxirinoricho maati yinannihu? kuni manchi anagate amade noori maati? tenne lamenta dawaro daware'e.

Kuni olluu katamahonso gaxarete tenne misile aana leellanno'neti minna noonso dino lamenta dawaro qolle''e?

Kuni misilete aana noo manni maa assanni leellanni no? Misilete aana noo manni mamii dayiino mannaati tenne dawaro lamenta la'inihu gedensaani dawarre''e hani agareemmo'nena.

Kuni misilete aana noori maa qoqqonbe giddosi worroyiri maa xawisateeti? Misilete aana noori me"e kuula afirino? Hanni tenne laxine dawarre"e.

Tini misilete giddo noo misile maassitayi nooha lawanno? laayiinki xa'mo kuni mannu gamaba yiinohu maa assanno? gamba yiinoha lawanno? dawaro'ne xiinxallitine daware'e.

Tenne misile aana lainanni mannooti maa assitayi no? kuri mannooti giddo ajanna lamu manniha su'mansa xawisse'e dawaro'ne xiinxallitine daware'e.

Tini albaanni nooti baaba aayi yaamantanno qoleno albansaanni nooha laalcho maati yinanni? dawaro'ne seekkitine xiinxxallitine daware"e.

Kuni sirbaanchu su'mi ayeeti? kuni sirbaanchu hiikkuyi qoqqowiha ikkannoha lawanno'ne? konne sirbaanchu su'masino qoqqowosino dawae'e agareemmo'ne.

Kuni misilete aana lainanni uduunnichi maati yinanniho qoleno mayi horora horonsi'nanniho tenne xa'mo seekkitine laine dawarre''e.